Noho ny firoboroboan'ny teknolojia dia namorona fitaovana fanadiovana ny olombelona. Ity fanadiovana iray ity dia miloko volomboasary ny tampony ary maintimainty ny tahony.

Tsena natokana ho an'ny fivarotana legioma izay ahitana : ovy, sakay, tongologasy, harikovera sy ireo zava-maitso isan-karazany azo hohanina.

Fitoeran- drano miisa dimy : ny efatra miloko mavo, ny iray kosa manga, izy ireo dia napetraka eo akaikina daba iray, ahitana angady ao anatiny.

Sakafo anaty lovia, mipetraka ambonina latabatra iray ahitana endriny maro sy karazany maro, eo alohany kosa dia misy zavam-pisotro anankiray.

Entina hitaomana ny fitaovana mavesatra ny fiara vaventy. Eto dia misy anankiroa izy ireo : ny iray fotsy ranoray, ny iray kosa dia fotsy ; ary eo amin'ny varavarany dia misy loko manga.

Fitaovana ampiasaina ao an-dakozia izay mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra, izy ity dia vita avy amin'ny vy sy plastika, ny loko hita eo aminy dia ny loko mainty sy ny loko volondavenona.

Fiarakodia iray ilay kodiarana vy ireny mbola mifono ny sezany ary izy io dia miloko manga eo anilany kosa dia misy olona mijoro mitondra kodiara-ndroa hafa.

Trano fisakafoanana iray ahitana latabatra maro. Ny jiro dia ahitana karazany sy amin'ny endriny samihafa. Eo ambony latabatra kosa dia ahitana sira sy karazana fanampin-tsakafo.

Trano fisakafoanana iray ahitana sary anankiroa mipetaka amin'ny rindrina . Ny iray lehilahy mitsiky manao satroka mainty, ny iray kosa ramatoa iray mitsiky manao satroka tsihy.

Olona maro miresaka ka lehilahy no betsaka amin'izany, eo ampovoany kosa dia misy vehivavy anankiray manao solomaso mainty, manao palitao mainty ary akanjo misy fehi-tenda mainty.

Efitrano fanaovana hosodoko, eo afovoan'ilay efitra dia ahitana ireo fitaovana fanaovana azy, ny hosodoko atao ao dia ireo zavaboary tsy misy raha tsy eto Madagasikara ihany.

Mofomamy anaty lovia mipetraka ambony latabatra izay misy lamba fotsy. Eo ihany koa dia ahitana vera amin'ny endriny isan-karazany. Ao anatin'ireo vera ireo dia misy ranom-boankazo.

Vokatra fampiasa tsara ny tanana ireto ary misy karazany maro. Izy ireo dia apetraka eo ambonina lamba fotsifotsy, volomboloina ary akaikin'izy ireo dia misy voninkazo iray.